Polo ni m bɔŋɔ zama nyɛla bin galisi tihi nyɛla din galisi nimaani tanti nyɛla bɛ ni sa shɛli tanti ʒɛɛ n nyɛli bɛ yɛla liiga ssbila ka so yɛ liiga piɛlli bɛ zalila kpiimbi daadaka kpiimbi daadaka maa zuɣu ni filaawa nyɛla din tamya ka bɛ zaŋli tam bin giriin zuɣu.

Kuyili ni m bɔŋɔ kuyili maa ni niriba nyɛla ban galisi pam ka yɛ nɛɛn sabila tihi gba nyɛla din zanzaya ka yiya nyɛ din gba beni loori piɛlli gba za bɛ nyaanga ka bɛ gbubi kata ambiraala niriba maa yɛla nɛɛn sabila ambiraala maa nyɛla zaɣ sabinli ka shɛli mi nyɛ zaɣ ʒɛɛ.